Methimbo lyongaashingeyi momagumbo ngoka gopashinanena oto adha moopalekwa nawa , muna iipundi , iitaafula, okataafula hoka haka vulu okutentekwa oradio yomuzizimba oshowoo uunima auhe wokoopaleka.

Mboka yena ontseyo yokuninga iipundi ngaashi omatyofa, ohaya kambadhala nee nduno yega ninge go opala nawa, opo ngoka teya e ga lande a kale a hilwa, ye a kale a tala nawa e ta mono kutya okwa panda lini, opo a mone a vule oku landa.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi shiningile oshipu opo yagandje omawuyelele kombinga yombaanga yawo kaantu mboka tayeya popepi naantu uuna ngaashi opoositola, opoosikola oshowo pomahala ogendji etaatula po uutala wagwana opo aantu yakale yawape yavule okuya kuyo.

Mboka yi ilongela oku ndulukapo iinima ya yoolokathana okuziilila miitenda no miipilangi onkene ye li taya ndulukapo iitafula niipundi mbyoka haya vulu okulanditha opo yi imonene mo iiyemo yontumba.

Una walandasha noka kalata koye ko Master card koStandard bank tolanda oshinima sha adha pondando yo 700 oto vulu oku kala gumwe gomasindani mboka taya sindana 5000 nenge gumwe gomwamboka taya sindana ohauto ndjoka yo Toyota Hilux.

Omahala gokungeshefela nenge moositola omo mehala moka omuntu ha vulu okwaadha ashihe shoka a pumbwa. Oho vulu okwaadha mo oothewa, oohoolosa, oshowo iinima oyindji mbyoka wa pumbwa megumbo lyoye.

Iimaliwa oya ndulukwa yayoolokathana mpoka puna iimaliwa mbyoka yomafo naambyoka iikukutu. Iimaliwa oyina ongushu nenge ondando yayoolokathana.

Ombaanga yoNedBank oyili tayi kunkilile nokutseyithila aantu opo ya yande okugandja uuyelele wawo uuna ya dhengelwa koongodhi tadhi pula kombinga yuuyelele woombaanga opo ka ya lilwe nenge kaaya yakwe shoka ye na koombaanga dhawo.

Kehe oshilongo osha nduluka po iimaliwa yasho shiikwatelela kutya osha hala iimaliwa yasho yi kale yafa peni. Oshowo oondando nenge ongushu yoshimaliwa shono ohadhi kala dha yoolokathana okuza oshilongo noshilongo.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili tayi eta uuyelele nenge tayishi ningi oshipu opo ya kale ya gandja uuyelele koshigwana mpono haye ya pomahala gayoolokathana ngaashi moosikola, piipangelo nomoositola opo ya gandje uuyelele kombinga yombaanga tuu ndjoka.

Methimbo lyongaashingeyi aantu ihaya kuutumba we komakota gomilunga nenge komakota goomwandi. Oya ndulukilwa po nduno iipundi mbyoka hayi ya kwathele opo ya kale omutumba yo kaaya like kiipuka mbyoka hayi ende pevi nenge hayi kala momakota gomiti ngoka.

Oshilongo oshili shina iimaliwa yasho ya ndulukwapo yayolokathana. Ohamu kala muna nee nduno oothilinga noosipenitha oshowo iimaliwa yomafo mbyoka yili poondando dha yolokathana.

Iimaliwa oya ndulukwapo momikalo dhayooloka. Oyili po ya thaanekwa iinima ya yooloka, yo oyina omalwaala gayooloka, oshowo oondando dhayooloka. Opuna mbi yina ongushu yinene yivule iikwawo.

Momagumbo gopashinanena omuna omahala moka aantu haye ya kale omutumba opo yalye iikulya yawo ongele omwiha uulalelo opo haye ya ya kale ya kuutumba opo ya lye.

Moositola omo mehala moka omuntu tovulu okulanda ashihe shoka omuntu wapumbwa megumbo lyoye. Otovulu nee nduno okuyako, e tolanda omagadhi, omeya, oonamunate, nakehe shimwe shoka wapumbwa megumbo lyoye.

Omahala goku landitha nenke omahala gomalandithilo ohamu adhika muna iinima oyindji ya yoolokathana ohamu adhika ne nduno iikutu, omathano ,uumbindja ayihe mbyoka ya pumbiwa kaantu omowo to adha aantu mboka yeya oku landa shoka ya pumbwa.

Ombaanga yoFNB otayi kwathele omahangano ga yooloka mpoka hayi vulu okugandja omakwatho gi ili nogi ili ngaashi okugandja iimaliwa. Oya kwathele nduno ehangano lyo Amos Meerkat Early Childhood Development, ya gandja N$ 500 0000.00.

Iimaliwa ohayi ndulukwa po ya yoolokathana. Mbyoka yi na ondando yi thike pamwe ohayi kala ya ndulukwa po ya faathana yo oyi na uukwatya wa faathana thilu.

Ombaanga yoNedbank otayi longele kumwe noositola tadhi landula, M &Z, pupkewitz motors noIndongo Toyota mono omuntu to vulu okulanda ohauto yoye kondando yi li pevi lela.

Ombaanga yoNedbank oyina ethigathano lyokuvena iinima yili itatu muule womwedhi dhili ndatu. Gumwe oto vulu oku ninga omusindani omunelago mono tosindana oondola dhaNamibia omayovi gatatu nomathele gatano nenge ongodhi ndjono yoTablet nenge olaptop.

Uuna omuntu alonga eta mono iiyemo ye ohayi kombaanga hoka kuna epandja lye lyokupungulila opo aka pungule iimaliwa ye yo yikale yili megameno oshoka ngele okwayi nayo kegumbo otashivulika yi yakwepo kookalyampombo.

Uuna omuntu a hala oku landa eshina lye lyokuyoga uuyaha, ota vulu owala oku ya kositola yoNictus hoka ondando yeshina lyokuyoga uuyaha ya gwila pevi noonkondo, uuna a longitha okakalata ke koFNB.

Uuna omuntu a longa nenge a pewa oshilonga eteshi gwanitha po oha pewa iiyemo ye oshimaliwa shoka alongela opo avule okwiikwathela naashoka ahala nenge apumbwa.

Iimaliwa otayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi longithwa okukandula po omaudhigu agehe oshowo okuyambidhidha moompito ndhoka aantu ya pumbwa ngaashi uuna omuntu a pumbwa okufuta osikola, okulanda sha nenge okuyambidhidha aantu ngaashi okufuta aaniilonga nosho tuu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oya ndulukwa po ya yoolokathana, yili poondondo dhayoolokathana, yo yina oongushu dhayoolokathana. Opuna shimwe shina ongushu yi vule onkwawo ngaashi iithilinga kayi thike pamwe nomafo.

Moositola omo momahala moka aantu haavulu okwaadha ashihe shoka yapumbwa ,uuna yena sho yahala momagumbo gawo nenge yeshikolota mo oha yayi nee nduno koostola opo ya wape yeshi lande etaayi nasho komagumbo gawo yo yekeshi longithe.

Omanga omuntu to vulu okupungula iimaliwa yoye kombaanga yoFNB, ohayi vulu wo okukwathela ngaashi okuyambidhidha omahangano ga yooloka nokugandja oshimaliwa shontumba ngaashi ehangano ndyoka lyoAmos Meerkat Early Choldhood Development lya kwathelwa niimaliwa ooN$ 700 000.00.

Iimaliwa oya ndulukwapo yayoolokathana . Opuna iimaliwa mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Iimaliwa yomafo oyili poondondo dhayoolokathana oshowoo mbyoka iikukutu.

Aantu onkene ye li taa kumagidhwa, okukala ya kutha enongelo lyawo lela. Ngashingeyi mboka ya kala yi itula mo oya mona ontseyo nkene ya pumbwa okukala ya nduluka po iipundi niitaafula mbyoka tayi opalele nenge mbyoka tayi hili aalandi.

Iimaliwa nkene ya ndulukwa po oto adha ko kuna iinima oyindji. Oto adha ko ondando ndjoka tayi ulike ongushu yoshimaliwa. Oto adha ko wo omathano gi ili nogi ili. Osho wo oto adhako oondanda ndhoka dha shangwa ko. Poompito odhindji, oondanda ndhoka ohadhi ulike kutya oshimaliwa osho shilongo shini.

Dhengitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana oFNB opo wu kuthilwe ko kondando yeshina lyokuyoga iikutu lyuunene wo8KG ndono kwali li na oN$8799 nongashingeyi oli na oN$7999.

Ombaanga ya Nedbank onkene yili tayi kwathele omahangano gi ili nogi ili, okuyapa iinima ayihe mbyoka taya pumbwa. Ehangano lyo one economy foundation olya yambidhidhwa kombaanga ya Nedbank mono ya pewa iinima ngaashi oosuuka, uusila wepungu nosho tuu.

Methimbo lyongashingeyi ngele omuntu okuna okakalata ke kombaanga ota vulu okuya pomahala ngoka nenge puushina mbono wopondje wokunana iimaliwa eta longitha okakalata ke opo a mone iimaliwa okuziilila mokashina.

Omahala gomageshefelo ohamu kala muna iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu mbyoka hayi kala ya yoolokathana, puna yuunona oshowo yaakuluntu. Aantu ohaye ya okulanda iikutu yawo komahala ngoka, taya hogolola shoka ya panda.

Uuna walongitha okakalata koye ko FNB, mositola yoNictus, oto vulu okukala wa pewa ondando yopevi, hoka tokuthilwa ko kiimaliwa yoye, uuna tolongitha okakalata ko FNB.

Pethimbo lyonale aantu okwa li haya kala omutumba pevi. Ngashingeyi mboka yena uunongo wokunduluka po iipundi oya nduluka po iipundi opo aantu ya vule okukala ko omutumba.

Aantu oyendji shi yaza moosikola oyaza mo yena uunongo wa yoolokathana. Opuna nee nduno mbono yeshi okuninga iitaafula po opuna wo mbono yeshi okuninga iipundi yo yamwe oyeshi kuninga ayihe. Ohaye yi ningi po nee nduno yili nawa opo yoopalele aantubola ya hala okuyilanda.

Poongeshefa oto vulu okwaadhapo iinima oyindji yayolokathana, opuna woo omahala ngoka haga landitha owala oondjato nenge iinima ndjoka yoku humpatela. Aantu ahaayi née pohala ngaka etaa ka konga shoka yapumbwa , etaye yeshi landa, eta ye shipewa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyina ethigathano moka omuntu ta vulu okusindana iimaliwa yongushu yomayovi gaali, uuna a tuma iimaliwa no EasyWallet, e tamu kala gumwe ngoka ta sindana.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo ya ndulukwa po, ngaashi tuu oshilongo shono sha mona kutya osha pumbwa okunduluka po iimaliwa yawo ngino. Ohayi kala nee nduno yina omalwaala ga yoolokathana oshowo shoka sha shangwa ko, nomathano ngoka geli ko.

Methimbo lyonale aantu okwali haya lala pomavi, ngaashingeyi mboka yena uunongo wokunduluka po iinima yayoolokathana oye ya po nondunge opo ya tunge po nenge ya ninge po oombete hoka aantu haya vulu oku lala, e taya yala ko ayihe ngaashi omakumbatha, e taya tula ko iigwilo mbyoka hayi kwathele omutse gomuntu gukale guli nawa uuna a lala.

Iimaliwa oyili ya ndulukwapo pamikalo dhayo lokathana mpoka yina omalwala ga yolokathana nashoka shili koshimaliwa oshi kwawo inashi fathana shi shili kwa shiya. Yo oyili yi na ongushu ya yolokathana ngashi ondola 500 oge vule ondola 100.

Moositola omo mehala moka to vulu oku adha ashihe shoka wa pumbwa, ngele osheya kiikunwa, okiikulya nosho tuu kiilongithomwa ayihe mbyoka yomegumbo. Omuntu oho yi ko nduno e to ka landa shoka wa pumbwa , e to yi nasho kegumbo.

Iimaliwa onkee yili tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele oku kandula po uudhigu auhe mboka omuntu ena yo yi kwathele mokulanda ayihe mbyoka aantu ya pumbwa.

Oyendji oyi ilonga iilonga oyindji ya yoolokathana ngaashi okuhonga iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi niitaafula. Iipundi mbino oha ye yi hongo po nee nduno momikalo dha yoolokathana ndhoka tadhi vulu okuhila aalandi yo ye ye yalande.

Omahala gokungeshefela opo mpono omuntu ta vulu okuya e ta kongo ashihe shoka wa pumbwa. Uuna ongele she ya komizalomwa, pkiikulya osho wo kiilongitgo ayihe mbyoka a pmbwa.

Opuna omahala ga yoolokathana ngoka omuntu ta vulu oku ya, opo amone ekwatjo lyoku ka pungula nenge oku pewa iimaliwa. Poompito odhindji uuna omuntu a tuminwa iimaliwa oha vulu woo oku ya hono, opo a wave aka pewe iimaliwa mbyoka atuminwa komupambele nenge komuholike gwe uuna eli koShilongo shi ilile.

Aantu mboka ye na ohokwe momathigathano ngaashi gokutondoka ohaya kutha ombinga yo taya yambidhidjwa ne komahangano ga yookathana ngaashi oNed Bank.

Methimbo lyongashingeyi aantu oya tota po oongeshefa dhawo opo ya wape okumona iiyemo ya kola nawa. Aantu ohaya kala nee nduno taya landitha iinima ya yoolokathana, nenge taya gandja omakwathelo ga yoolokathana opo ya wape okumona iimaliwa mbyono tayi keya kwathela moompumbwe dhawo.

Aantu oyendji oya totapo oongeshefa dhawo. Moompito odhindji, ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aantu opo yaninge oongeshefa dhawo nuupu uuna mboka haya mbaanga no FNB, yo kayena iimaliwa, yawape okulanda nawa nuupu taya longitha iimaliwa mbyoka yili komayalulilo gawo gombaanga.

Opuna omahala ngoka aantu haayi ya ka pewe iimaliwa uuna ya hala okushendja iimaliwa yawo mbyoka yena ya pewe iimaliwa yoshilongo shimwe ohaya kala pena omaulikilo gamwe ngoka haya pewa tagu like oongushu dhiimaliwa nankene tadhi landithwa nondondo ndjoka tayi landwa.

Owahala oku ilandela uukomotola woye wokukala toli megumbo, inda nduno poostola dhoka dhili popepi nangoye etoki ilandelamo uubisikiti woye nenge uuleke naashishe shoka wapumbwa opo wu kale wuna shoka tovulu okulya uuna inohala oku teleka.

Ombaanga yoFNB onkee yili tayi tseyithile aantu opo ya kaleke uuyelele wawo wombaanga kuyo yene omolwa ookalyamupombo mboka taya vulu okukutha ko iimaliwa yawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kala ya ndulukwa po shikwatelela koshilongo kehe. Iimaliwa yimwe oyi na ongushu yi vule iikwawo, ngaashi oondola dhaAmerica odhi na ongushu dhi vule oondola oonkwawo ngaashi oondola dhomoNamibia.

Moositola oto adha muna aantu, yeya okulanda oompumbwe dhawo. Yamwe ohayeya okutala shoka yapumbwa, opo yaninge omwaalu gwaashoka taya vulu okulanda. Ohayeya nduno etaya tala, nokulanda shoka yapumbwa.

Oshilongo noshilongo oshili shina iimaliwa yasho yina ongushu ya yoolokathana opena iilongo mbyoka yina iimaliwa yina ondando yili pombanda po opena iilongo mbyoka yina ondando yili pevi uuna omuntu ahala okuka talela po ohakala apewa iimaliwa yokoshilongoa shimwe

Uuna wi iyadha wahala okuya koshilongo shilwe ohokala wapumbwa okukala wa taambakanitha iimaliwa yoshilongo shoye toyi shendje naambyoka yokoshilongo hoka wahala okuya . Otovulu oku keyimona pombelewa mpono hapu taambakanitha nenge oku kwathela ku kahewa goye.

Aantu mboka yena oongeshefa dhawo ohaya vulu okwi imonena iiyemo. Ohaya kala nduno ya tula iiyemo yawo nenge iimaliwa yawo mono yeyi tula muupandi, opo ya wape yeyi yalule nawa yoya kale yeshi kutya iimaliwa mbino oyeya po ngiini.

Etungo lyombaanga yoNedbank ota li ka pata pokathimbo, omolwa omalongekidho ngoka gokutunga opo yi kale yi li pomuthika gopombanda. Otayi ka pata mo27 Septemba 2025 e tayi ka patuluka mOmaandaha momasiku mo29 Septemba 2025.

Uuna walanda ohauto yoye nombaanga yoBank Windhoek, ohauto ndjoka ontiligane, oto vulu okukala gumwe gomwaamboka taya sindana okakalata koGwodwana, hoka kena ongushu yiimaliwa omayovi omulongo.

Ombaanga yaNEDBANK otayi tseyithile aantu kutya, Uushina itawu tambula iimaliwa mbyoka opo yandulukwapo. Aantu oya pumbwa okuya kombaanga yoyene, opo yawape yatule iimaliwa yawo komayalulilo gawo gombaanga.

Ehengano lyoNedBank onkene lyi li tali kwathele omaudhano ga yoolokathana ngaashi ngoka guuthanguthangu. Ohali vulu okugandja iinima ngaashi uumbindja, uundini, oshowo omayambidhidho giimaliwa.

Iimaliwa oyili yina oshilonga onkene oya pumbwa oku kwatwa nawa, iimaliwa ohayi longithwa nee yi kandule po omaudhigu agahe oshowo okulanda oompumbwe dhaantu.

Momahala gomangeshefelo oto vulu oku adhamo iinima oyindji ya yoolokathana, oto vulu oku adhamo iinima mbyoka hayi longithwa pelugo, iinima yoku tungitha, iinima mbyoka hayi longthwa nando okwiiyoga nosho tuu mbyoka ya pumbiwa ngashi oku longitha momapya nosho tuu.

Uuna wa ya momagumbo gopashinanena oto adhamo oondunda dhokugondja mono to adha muna iipundi yomatyofa mbyoka hayi kuutumbiwa.

Embugapaleko onkene natango tali indjipala, aantu otaya tete po iiti oyindji. Omolwashoka oya hala oku nduluka po iinima mbyoka ya hala oku landitha, nenge oku longitha momagumbo gawo. Omagumbo ogendji oga tungwa po miiti mbyoka hayi zi momiti. Osho nduno shono tashi eta embugapaleko.

Kehe oshimaliwa oshi na olwaala lwasho, shoka hashi ulike ondando yasho. Iimaliwa oyindji ohayi ningwa ya yooloka, molwaashoka kayi thike pamwe yo oyi na oondando dha yoolokathana.

Kehe oshilongo oshina po iimaliwa yasho mbyoka ya ndulukwapo shiikwatelela koshilongo shayo. Iimaliwa oyina oongushu dha yoolokathana noondando dhayo odhi lipo dha yoolokathana, kehe oshimaliwa oshili po shili momalwaala gayo shandulukwapo momukalo gwayo shiikwatelela kutya shino oshili po shina ondando yithike peni

Monale aantu oya li haya hungile nenge haya tokelwa piinyanga, mpoka haya vulu okumona mewangandjo nenge megulu. Ngaashingeyi aantu oya nduluka po omagumbo goshinanena, moka haa tokelwa moseti taya tala oradio yomuzizimba ya kuutumba kiipundi yoshinanena.

Monale aantu okwali yena iinyanga. Ngaashingeyi uuyuni sho tawu humu komeho aantu oyena nduno nee ooseti moka omo haya kundile aayenda yawo. Ooseti ndhino ohadhi kala momagumbo gawo gopashinanena mono dha tungwa moondunda dhoongulu.

Ombaanga yoBank Windhoek oyina ethigathano ndyoka lyi li poondola dhaNamibia eyovi mono tovulu okwiisindanena epandja lyoye lyokupungula nombaanga oyo tuu ndjika.

Ehumokomeho olyeshituningila oshipu, ngaashingeyi omuntu inopumbwa oku kala wathikama momukweyo wategelela okukwathelwa kaangoka wapumbwa okufuta kuye. Oto vulu okushi ninga oshipu toyi pokashina hoka kandulukwa po eto dhenge iinima yoye ayihe etoyi futu ngweye mwene.

Ombaanga yaNedbank kayi lilepo owala uupungulilo wiimaliwa yaantu yo ohayi vulu woo oku kwathela uuna aantu taya kutha ombinga omaudhano ga yooloka ongaashi omawudhano ngoka gokoompadhi, omaudhano gomathigathanepo nosho tuu shoka taya vulu oku kutha ombinga musho mono taya vulu oku gandja iimaliwa nayiihe mbyoka ya pumbiwa.

Ehangano lyoNamport nombaaanga yaNedBank okwali yimwe yomwaamboka ya kutha ombinga mokugandja ashihe shoka sha pumbiwa kethigathano ndyoka lyuuthanguthangu. Oya gandja nee nduno iimaliwa naashoka ashihe kwaamboka yeya tango methigathano ndika.

Ombaanga yo Nedbank oyili tayi kwathele momaudhano ngaashi ngoka gomathigathano. Ohayi kwathele okugandja uumbilya niimaliwa. Aantu mboka ya hala okukutha ombinga oya pumbwa okufuta oondola N$ 150 opo ya kuthe ombinga.

Ombaanga yobank Windhoek otayi kwa thele aanasikola ayehe mbono yahala okwiimonena iiyemo yagwana uuna taya shuna koosikola, otaya kunkulilwa opo ya ka patulule omapandja gawo gombaanga, opo ya ka le taya tula mo iimaliwa yawo opo uuna taya shuna koosikola yakale yena iimaliwa ya gwana.

Ouli wa hala okugwedhako kiinamwenyo yoye? Ombaanga ndjoka yopashigwana ya tseyika nawa FNB otayi kwathele ayehe mboka yena oofaalama dhiinamwenyo yaka lye omukuli opo yawape okugwedhako kiinamwenyo yawo.

Ombaanga yoNedbank oyo yimwe ndjoka hayi kutha ombinga momathigathano ngaashi ngoka gokutondoka. Ohayi wapa nee okugandja iinima ngaashi: uumbindja, omapapa naayihe mbyoka ya pumbwa okugandjwa uuna aantu taya kutha ombinga momathigathano ngaka.

Ethimbo lyevalo lyomukulili, oto vulu okwiisindanena omayovi gaali koomuma nombaanga ndjoka yaBank Windhoek. Shika ohashi sindanwa uuna watumu iimaliwa nenge aihe mbyono tovulu okulongitha nombaanga yoye ndjoka.

Aantu onkene ya mona po omukalo ngoka gokuyamonena iiyemo oyindji mono taya vulu okukala ya mona iisimpo yawo mbyoka tayi ya kwathele naa shoka ya pumbwa okuninga esiku nesiku. Oya toto po ondunge, opo ya tameke oongeshefa dhawo ngaashi ndhoka dhiihulunde mono haya vulu okulanditha iinima ngaashi omayapula, omalemune nosho tuu.

Omanga iimaliwa inaayi ndulukwa po ohapu kala pu na shoka tashi ulikwa moshigwana, nkene oshimaliwa tashi ka kala sha fa ngele sha ndulukwa po. Iimaliwa mbino ohayi ndulukwa po nee shi ikwatelela koshilongo shoka naayihe mbyoka tayi tulwa ko oyi ikwatelela koshilongo shono noondando dhawo ndhono tadhi ka kala dhi li ko nomalwaala.

NEDBANK onkene ta kunkilile aantu yaakale taakutha po oongodhi dha kehe gumwe, yo nando oyakutha po ongodhi inaya kala taya gandja omawuyelele gombaanga oshoka aantu yamwe ookaly'apombo owala mbono taya kongo omauyelele yo yaya keko iimaliwa yawo.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya kala we omitumba pomavi uuna taya li uulalelo nenge oomwiha dhawo, oya ndulukilwa po nee nduno iipundi niitaafula mbyoka haya vulu okukaatumba e taya tula uuyaha wawo kiitaafula, e taya li.

Iimaliwa oyi lipo ya ndulukwa ya yoolokathana. Opuna iimaliwa mbyoka yomafo, po opuna wo iimaliwa mbyoka iikukutu. Iikukutu nayo oyili ngaa mo musholondondo gwa wo pena mbyoka yivule iikwawo, ongaashi wo yomafo.

Omahala gomangeshefelo oko hono omuntu havulu okumona ashihe shoka apumbwa uuna tashi ya koondjato, iikutu, oosikopa , omafufu. Ashihe shono apumbwa ota vulu okushimona hono.

Iimaliwa onkene tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu. Kehe omuntu okwapumbwa okukala iilikolela iiyemo ye mbyoka tayi mu kwathele opo a wape a mone shoka a hala, iimaliwa mbino ohayi longithwa okulanda iikulya, okufuta omalukalwa, okufuta olusheno naayihe mbyoka ya pumbwa okufutwa.

Iimaliwa onkee yili tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu, aantu oya pumbwa okukala yena iimaliwa opo yawape okwiikwathela mwashihe shoka ya pumbwa ngaashi okwii landela iikulya, iizalomwa naayihe mbyoka ya pumbwa.

Iimeno onkene tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhetu dhakehe esiku. Iimeno ohayi vulu okutetwapo mukandulukwe iinima yayoolokathana ngaashi iihongomwa yiipundi, iitaafula niikwatelwa yilwe yomegumbo.

Omahala gomangeshefelo onkee natango geli taga nyanyudha aantu mboka tayeya ya lande shoka ya hala, ohaga kala ga pakelwa nawa go otaga hili aantu opo yeye ya kongemo shoka ya hala.

Iimaliwa nando ohayi longithwa oshilonga shimwe, iimaliwa ohayi kala yi ilile, shi ikwatelela kutya oshimaliwa shono oshi thike peni. Opu na yimwe mbyoka yi vule iikwawo ongaashi oondola omilongo ntano oonshona koondola ethele.

Kiilongo yi ili noyi ili oku na omahala ngoka haga vulu okukwathela aantu mboka ye ye ya talele po oshilongo shilwe. Omahala ngano ohaga kwathele nee nduno okupingakanitha iimaliwa, opo aantu ya wape okulongitha iimaliwa yomoshilongo mo. Ohaa gandja nduno iimaliwa yokoshilongo shawo, opo ya pewe yomoshilongo moka ye li.

Kehe oshilongo oshi li sha nduluka po iimaliwa yawo ya yoolokathana. Kehe oshimaliwa shi ikwatelela kondando yawo ohashi kala shi ilile koshimaliwa oshikwawo. Omalwaala gayo ihaga kala ga faathana, osho wo oondando dhawo.

Kala aluhe totala kutya epandja lyoye lyopaungomba olili pamwe nethimbo opo wukale tomono ashihe shoka oshiwanawa tashiya mepandja ndika .shino oshakwashilipalekwa okuza kombaanga yoye yoNedbank.

Omahala gomangeshefelo onkene natango ge li nokulanditha iinima mbyoka ya yoolokathana, ohamu adhika aantu yayoloka , pu na mboka ye ya okulanda shili , naa mboka ye ya okutala, nookalyamupombo.

Aantu mboka yiilongela oku ndulukapo iinima ya yoolokathana ngaashi osikopa. Ohaa vulu nee nduno oku ndulukapo iinima yawo e ta yeyi fala komahala ngoka gomangeshefelo opo ye yi landithepo yo oyiimonene iimaliwa yawo.

Onkee natango aantu yeya po nomikalo ndhoka dhoku nduluka po iipundi niitaafula noosikopa ndhoka hadhi longithwa momagumbo. Aantu mbano oya mono uunongo noontseyo dhawo molwa oosikola ndhoka ya kala haya hiti.

Iilongo nkene yilipo oyina omukalo ngono iimaliwa yawo yandulukwapo .iimaliwa ihayi Kala ya faathana nonando ohayi longithwa iilonga ya faathana. Iimaliwa ohayi kala yina omathano ga yooloka, omalwaala ga yooloka. Ayihe mbyono yiliko ihayi Kala ya faathana shi ikwatelela kiilongo ayihe.

Uuna wi iyadha wa za moshilongo shoye wuuka koshilongo oshikwawo, oto nkukililwa opo wu kale wa ka shendja iimaliwa mbyoka waza nayo koshilongo shoye eto pewa yomoshilongo shoka weya okutalela po opo shi kale she ku ningila oshipu uuna to ka landa shoka wa hala.

Ombaanga yoNet Bank okwali ya kutha ombinga momvula omayovi gaali nomilongo mbali nane moka okwali yagandje iimaliwa kwaa ngoka a sindana methigathano lyokuteleka onyama ndjoka ya yothwa haku tiwa Okapana.

Owu li to dhiladhila oku ka talela po oshilongo shimwe? Ngele to yi koshilongo shaantu owu na okukala wa tseya kutya miilongo yi ili noyi ili aantu ohaya longitha iimaliwa ya yoolokathana. Uuna wi iyadha wa ya koshilongo shaantu ikwatha wu kale wa pingakanitha iimaliwa yoye opo wu pewe mbyoka yomoshilongo moka, opo wu longe iilonga yoye nuupu.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi kwathele aantu opo shi yaningile oshipu yeye paantu opo ya gandje uuyelele awuhe mboka wa pumbiwa. Ohaya vulu nee nduno okwaadhika pomahala ngaashi ngono gokungeshefela, omoosikola nosho tuu.

Esiku lyoka hali dhanwa kehe omvula ano lyohole, ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile aantu kutya uuna yanyengwa kutya otaya tumine ngiini aaholike yawo oongala noshoo woo uuleke mesiku ndyoka otaya vula ashike oku ya tumina oshimaliwa taya longitha oongodhi dhowa dhoka dhakwatakanitwa nokambo ke hoka kombaanga.

Aantu onkene taya taambakanitha iimaliwa. Aantu yamwe ohaya vulu okutaambakanitha iimaliwa yokoshilongo shawo yo taya pewa iimaliwa yokoshilongo shilwe shono shili nee hashi ya ningile oshipu uuna ya hala oku ka talela po iilongo yilwe e taya pewa iimaliwa yokoshilongo shoka, opo yeke yi longithe nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana, ndjoka yishiiwike nawa nedhina FNB, otayi kwathele aanimuna, mboka yahala omikuli dhoku gwedhako kiimuna yawo, yaye kombaanga ndjono opo ya kwathelwe omikuli, e taya kala ya gwedhako kiimuna yawo.

Aantu oyendji oye hole okukalanda iinima yawo komahala ngoka gomangeshefelo. Otoya adha nee ta yeende moolaka taya kongo shoka ya hala, e taa ka futa ngele ya mono shoka ya hala.

Pomahala ngoka gokungeshefela, ongele okoositola nenge komahala hoka haku landithwa iinima ya yoolokathana, oto adha nduno ku udha, oshoka oku na aantu oyendji ye ya okulanda iinima ya yoolokathana, oshoka aantu oye na oompumbwe dhawo dhomomagumbo noshowo haye ya okulanda iinima yawo.

Momahala gokungeshefela oto vulu okwaadhamo iinima oyindji moompito dhimwe opu na owala omahala ngoka haga landitha iinima mbyono hayi longithwa momagumbo ngaashi iipundi, oombete noosikopa.

Aantu mboka yena ontseyo yokundulaka po iinima ya yoolokathana miiti, ohaya nduluka po nee nduno iinima mbyoka hayi longithwa momagumbo, opo yi ka leke momagumbo moopala, yimwe ohayi longithwa onga iikwatelwa nosho wo haku tentekwa iinima mbyono yoku opaleka megumbo.

Omahala gomangeshefelo, ogo gamwe gomomahala gomaipyakidhilo. Oho adhako iilongomwa nenge iilandithomwa yomaludhi ngaashi iilongithomwa yokomanongelo, iilongithomwa yomagumbo.

Mokuhonga iinima kuza miiti ohaya hongo nee nduno iitaafula, iipundi yo taya ningi wo oosikopa ndhoka hadhi longithwa okupungula iinima ngaashi iikutu nosho tuu.

Omahala gomangeshefelo oge li ga yoolokathana. Opuna omahala moka tovulu owala oku adha iinima ngaashi oongaku. Oongaku nee ohadhi landithwa dhili pomaludhi gi ili nogi ili, opuna oongaku dhoomeme po opuna woo oongaku dhootate.

Owa hala okwiimonena iiyemo yoye oyindji totapo ne ositola yoye ndjoka tayi ku kwathele opo wu wape okulanditha iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu opo wiilikolelemo iiyemo yoye mbyoka wa pumbwa.

Onkene ngaa natango aantu taye ya po nontseyo nonuunongo wokunduluka po iipundi mbyoka ya yoolokathana. Opu na iipundi mbyoka ngaashi mbyo haku tiwa omatyofa mbyoka ya ndulukwa po miiti taku tulwa omatalashe naashoka hashi tulwa kombanda opo shi kale sho opaleka oshipundi shoka.

Otu na oonkulungu dha yoolokathana, otu na mboka yeshi oku nduluka po iitaafula niipundi mbyoka hayi vulu oku etwa komagumbo e tayi kaleke momahala getu po opala nkene ya ndulukwa po oyo ku landithwa nenge yo ku kala yo opaleka megumbo, mehala lyetu moka tu li.

Monale aantu okwali haya longitha uulahite opo ya minikile momagumbo gawo nenge mpoka yu uka. Ngashi ngeyi aantu oya ndulukapo omalamba ngoka haga longithwa opo yeshi ningile oshipu ya kale yena uuyelele.

Aantu oya kongo po omikalo ndhoka dhoku ikongela iiyemo ya gwana, ngaashi okutota po oositola ndhoka hadhi ya kwathele okulanditha iinima ya yooloka. Moositola moka ohaya vulu okulanditha shoka ya hala okulanditha, etaya mono iimaliwa mbyoka haya vulu okulongitha yi ikwathele noompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Oshilongo noshilongo oshina iimaliwa yawo ya yoolokathana. Iimaliwa yoko Euro oyili nayo ya yoolokathana noshi ikwatelela woo kondando yawo kutya oshimaliwa shino oshithike peni. Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha faathana ngaashi okulanda ,okufuta nosho tuu.

Oombaanga yoBank Windhoek oyili le po aantu ayehe oyeshi ningi le nee aantu oshipu opo yi kale ha yiya mpoka puna aanhu , ohayi eta ya po nee uutala wawo popepi naantu, opo ya gandje omauyelele agehe ngoka gapumbiwa.

Megumbo lyo pashinanena omuna ehala lyoka hayayi yaka kale omu tumba yo taali omwiha nenge uuyalelo . Pomahala mpano opo nee aantu haya kala yapumbwa okulya opo yaa kale haya kakeke nenge haningile iikulya megumbo alihe .

Momahala gomangeshefelo ohamu kala aantu ya yooloka omuntu ngoka omulandithi naalandi. Omulandithi nee oye ngono ha kwathele aantu mboka ye ya okukonga sho ya hala yo aalandi oyo nee ha ye ya okukutha mo shoka ya hala eta ya futu niimaliwa yawo.

Momagumbo gopashinanena omuna omahala ngoka gokugondja monale aantu okwali haagondjo mondunda yatugwapo nomwiidhi opo ya wape okuhondja. Ngaashi ngeyi aantu oya tunga po omagumbo gomakuma muna iipundi niitafula opo ya wape yagondje nawa yo taa li shoka yahala okulya.

Ombaanga yo NedBank ka hi lile po owala omapungulilo. Oyi lile po wo okukutha ombinga momathigathano ngaashi ngoka gokutondondoka. Ombaanga ndjino ohayi kwathele opo yi wape okugandja shoka sha pumbiwa momathigathano ngano.

Ombanga yoBank Windhoek oye shi ningi oshipu opo oshigwana shi kale tashi vulu okutula iimaliwa yasho koombanga dhawo itayi yi kombanga kokwene, oye etapo ne uushina mbono opo aantu yaye puushina e taya tulako iimaliwa yawo nuupu.

Omolwa omaunongo ngoka aantu haya mono moskola aantu oyandulukapo nee nduno iipundi mbyoka hayi hili aalandi iipundi mbino oyandulukwapo pomikalo dhoka omiwanawa noyo pala nongele omuntu okweyi landa ota yo paleke momagumbo gawo.

Mboka ye na oongeshefa, oye shi ningilwa oshipu opo ya wape oku yalula iimaliwa yawo. Oya nduluka po uushina mbono hawu ya kwathele uuna taya yalula, ngele taya gandja iimaliwa yaantu kwaamboka ya landa nenge ya pumbwa oku yalula shoka ya pewa opo ya mone omayamukulo geli mondjila.

Aantu mboka yena uunogo moku etapo iikutu nenge tutye haa hondjo iikutu oha wapa nee oku hondja iikutu oyindji mbyoka haa vulu okuka landitha komahala ngoka goku ngeshefela. Oto vulu oku adha iinima mbino ngaashi okomatala nowo pomahala ogendji ngaashi moositola.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, niimaliwa oyina ongushu yiikwatelela koshilongo shayo. Kehe oshimaliwa oshina ondando ndjono ya yoolokothana onkene aanta taya kunkililwa opo ya kale yatala kutya ondando yoshilongo hono yahal okuya kutya iimaliwa yawo oyina ondando yithike peni shivulithe koshilongo shawo.

Uuna wu na ongeshefa yoye oho vulu okwiimonena mo iisimpo nenge iiyemo yoye. Ngele omuntu okwa landitha nawa oha vulu okumona mo iimaliwa mbyoka ha yalula opo a gwedhe mongeshefa ye nenge e ke yi pungule.

Oongeshefa odha yooloka. Oto vulu oku adha mpoka hapu landithwa iikutu owala , kaapuna iikulya nenge na yilwe ya gwedhwapo. Momahala mono oho a dhamo nee iikutu mbyoka hayi zalwa komalutu nditye iiyaya mbyono hayi longithwa opo omuntu a ninge po iikutu ye.

Iimaliwa sho yandulukwapo oyandulukwapo yayoolokathana. Omalwaala gayo ohaga kala gayoolokathana noshowo oondando dhawo. Ngaashi omathele gaali oge vule ethele limwe nenge oge vule oondola omilongo ntano.

Ombanga yoBank windhoek otayi kunkilile aantu kaya landule ashihe shoka tashi tulwa komapandja ngoka gopawungomba oshoka omathimbo gamwe iinima mbyoka yuulingilingi hayi tulwa ko kookalyampombo opo ya mone omawuyelele gawo.

Omahala gomangeshefelo oga yoolokathana, opu na omahala ngono to vulu okwa adhamo iinima ngaashi omambo, oombapila nosho tuu. Po opu na omahala ngono twaadhamo iilongithomwa yopelugo ngaashi oosopa, oothewa dhokuyoga iiyaha nayihe mbyoka ya pumbiwa.

Ombaanga yoNedbank kayilile po owala okupungulila, oyili po wo oku kwathela omahangano ngono ga pumbwa omakathelo, opo iilonga yiye komeho. Oombaanga ndhino ohadhi kwathele oku gandja iiyemo komahangano ngano opo ya vule okulanda shono sha pumbiwa momahangano ngo.

Ombanga yoNedbank otayi kunkilile aantu opo ya kale yena ontseyo kutya okalyamupombo otayi indjipala. Una omuntu wa kutha ongodhi yoye eto yamukula aantu mboka taye kudhengele taya kongo uuyelele woye wokongodhi iyanda oku gandja uuyelele mboka oshoka oto vulu oku kanitha ashihe shono wapungula.

Omuntu opo wu hile aantu mboka ta yeya yeende mongeshefa yoye owa pumbwa okukala woopalekamo. Ongeshefa opo yi hile aalandi nenge aantu mboka taya vulu okuyamo oya pumbwa okukala ya ndulukwapo momukalo ngoka omuwanawa ngoka tagu hili aantu opo yeyemo e ta yeya ya kwathelwe.

Uuna wuna shoka wahala okulanda oto lombwele owala omulanduthi opo ekuwathee nongele a mana okukuwathela oho shifutile nee opo a wape eshiku pe nawa.

Iimaliwa onkene natango yili tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu. Oyi li nee pamaludhi shi ikwatelela koshilongo shontumba oshoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo ye yi nduluka po momukalo ngoka ya hala.

Aantu oyeya po nondunge ndjono taya vulu oku imonena iiyemo yawo, yamwe mboka ye na uunongo wokunduluka po iinima ngaashi iitafula niipundi oya tota po omahala gawo ngoka gokungeshefela nege omahala gawo ngoka haya hongele iinima yawo opo ya wape okuyininga nawa yo yekeyi landithe ya mone mo iiyemo.

Pomahala gomangeshefelo opo mpono aantu haya mono iilongithomwa ayihe mbyoka yapumbwa. Ohamu kala woo iikulya iinima mbyoka yapumbwa okulongithwa megumbo esiku nesiku noshowo aantu ohaya vulu oku ka mona mo omakwathelo gawo ngoka yapumbwa.

Mboka yena uunongo nuunkulungu wokundulukapo iinima yayooloka oya mona nee nduno omikalo ndhoka dhokundulukapo iinima ngaashi uumbamba mbono woku kwatela iinima. Uumbamba mbuno nduno ohawu longithwa oku pakela iikutu nenge oku tulamo iikwamboga naayihe mbyoka ya pumbwa okutulwamo.

Kostola yoNictus uuna wa longitha iimaliwa ya adha pondando yomayovi gatano, oho vulu okweetelwa iinima yoye oshali. Ngawo ongele nduno wa longitha okakalata koye koFNB, opo wu lande sha mostola yoNictus. Ethigathano ndino otali ka hula muApilili, omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Pomahala mpoka aantu haya kwathele oku taamba kani thana iimaliwa otwadha ne nduno yatulapo omisholondondo dhimaliwa mbyono naankene yina ongushu uuna toyi landitha nenge wahala okulanda iimaliwa yomoshilongo shoka ngele waka talelapo oshilongo shilwe . Ohashi wapa ne shikuningile oshipu opo wukale wuna omwalu gwashoka toka pewa.

Aantu onkene natango yeli taya gwedha kuunongo wawo oya ndulukapo ne iinima mbyono ya yoolokathana ngaashi uutafula mboka wa ningwa momakende nosho tuu iipundi mbyoka ya tulwa omatyofa nenge kwa tulwa omafulafula opo shi wape aantu ya kutumbe nawa.

Uuna toyi komahala ngoka goku ngeshefela oto vulu oku monako oositola odhindji. Oto vulu oku monako ositola ndjono hayi landitha owala iinima yokomalutu iizalomwa nenge iikulya. Omuna wo oongeshefa odhindji dha yoolokathana ngaashi dhoongala nosho wo mono muna oombaanga nomahala mpoka hapu landithwa oongodhi.

Ombaanga ya FNB onkene yagwitha ondando yoskopa ndjoka yokutalaleka kwali yina N$ 11,999 ndele paife oyina N$ 10,999.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana ndjono ya tseyika nawa Fnb oyili no kukwathela omaudhano ngoka gayoloka ngaashi omaudhano ngoka gokonyala , Ohayi kwathele niiyemo , nashowo shoka shapumbwa okukwathelwa ngaashi iikutu noshotuu.

Ngele aantu yamona iilonga iiwanawa, omuntu ohovulu okukala wuna ombelewa yoye ndjono hovulu okukala tolongelemo. Olundji aantu ohaya ningi oonkundwa moombelewa mono dhinasha niilonga.

Uuna waya koshilongo shimwe oto iyadha wa pumbwa okuya pomahala hoka haku taamba kanithwa oshimaliwa, omolwaashoka kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha. Iilongo ihayi longitha iimaliwa ya faathana yo aantu ngele waya koshilongo shimwe owa pumbwa oku longitha iimaliwa yomoshilongo moka waya.

Iimaliwa nonando ohayi longithwa oshilonga shimwe oyi lipo yandulukwa ya yoolokothana. Nonando oyo moshilongo shimwe ohayi kala yiikwatelela kutya oshimaliwa shino oshina ondando yithike peni. Omalwalwa gawo noondando ohadhi kala dhayoolokathana naashihe shoka shiliko.

Omahala gokungeshefela ogo gamwe gomomahala mono aantu haya vulu oku adha ashihe shoka yapumbwa. Ngaashi gamwe ohaga landitha owala iinima ngaashi iikutu, uundjato, oongaku nosho tuu. Komahala ngano aantu Ohaya yi yakataleko shoka yahala opo yakale yena shono yahala. Yo taya futu iinima mbyono.

Kehe oshimaliwa ohashi kala shina omadhidhiliko gasho, shi ikwatelela koshilongo shasho. Ohaku kala omathano ngoka ga yooloka, nomalwaala gawo. Etayi shangwa wo ondjundo yawo ndjoka tayi ulike kutya oshimaliwa shino oshina ondondo yi thike peni. Iimaliwa oyi na oongushu dha yooloka, no hayi longithwa iinima ya faathana.

Iimalia onkene ya talikako ya simana monkalamweyo yomuntu. Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo. Uuna omuntu ta ka talela po oshilongo shi ilile, nenge ta ningi ongeshefa naantu yo moshilongo shi ilile, oha pumbwa nee opo a kale a gandja iimaliwa yi thike pondando yoshilongo shoka a hala okulanda nenge okulanditha.

Iimaliwa onkene yili yandulukwa po momikalo dha yolokathana . Opu na omafo niimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa iikukutu nayo oya ndulukwa po momukalo dha yo olokathana, omanga mbyoka yomafo oyi na oondanda momalwaala ga yolokathana.

Iimaliwa oyo yimwe yaambyoka yasimanekwa monkalamwenyo yomuntu molwaashoka ohayi vulu okukandula po omaudhigu ogendji, ohayi vulu okukwathela omuntu amone shoka a pumbwa nenge afute shoka ye ali akutha nenge alya omukui.

Momagumbo go ngaashingeyi ngono gopashinanena oto a dha mo muna ondunda ndjono aantu haya vulu okugondjela mo, ohayi kala nee nduno yalandelwa iinima ayihe mbyoka iiwanawa ngaashi iipundi mbyono haku tiwa omatyofa na oko nee aantu haya kala yakuutumba uuna taya tala olandiyo ndjoka yomuzizimba.

Iipundi oya simana oshoka ohayi longithwa poompito dhokuthuwa po, uuna omuntu a loloka nenge a hala oku fudha po omo lwa oshilonga shoka okwali ta longo shemu vulitha, oha kutha nee oshipundi opo a kuutumba a vululukwe po.

Ombaanga yoNedbank oyi li wo tayi kwathele aantu uuna tashi ya pomathigathano , moka haya vulu okugandja iinima ngaashi uumbamba , iikutu noshotuu. Ohayi vulu wo okugandja iimaliwa opo yikwathele omaudhano ngano opo gaye komeho.

Uuna wuna shoka wahala weshi pumbwa megumbo lyoye, oto vulu owala okuya pomahala ngoka haga ngeshefelwa mpono tovulu okwiikongela ashike shoka wahala. Ngele owahala iikulya, owahala iilongitho yomegumbo noshotuu , omahala mpono opo aantu haya yi opo yamone shoka ya pumbwa yo taye shi landa.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek ohayi vulu okuya pomahala ngoka aantu taya vulu okuya nuupu opo yavule okugandja uuyelele awuhe mboka aantu yapumbwa okutseya kombinga yombaanga nenge nkene yapumbwa okulongitha ombaanga oyo tuu ndjika. Ohayi vulu woo oku gandja uukalata nohayi pitike aantu yapatulule omapeko gawo ngoka gombaanga.

Iimaliwa onkene tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu. Aantu mboka ye na oongeshefa, otaya ipandula omolwa iiyemo mbyoka haya mono mo. Mboka ye na iilonga ohaya pandula kondjambi yawo yaashoka ya longa.

Iimaliwa oyina oshilonga shimwe, ohayi ndulukwa po ya yooloka. Opuna iimaliwa mbyoka iikukutu, po opuna wo mbyoka yomafo. Iimaliwa yomafo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka oshowo omathano naayihe mbyoka yili kuyo.

Iimaliwa onkene yili yoolokathana. Iimaliwa oya yoolokathana molwaala, yo oya yoolokathana wo ongaashi puna omafo naambyoka iikukutu. Ayihe oyina okulongithwa momukalo gwafaathana, ashike oondando dhawo odha yoolokathana.

Omahala ngaashi ge li nokukoka aantu nayo otaya nduluka po oongeshefa dha yoolokathana. Moongeshefa muno oto vulu okuya mo e to landa mo iinima yoye ayihe mbyoka wa pumbwa. Aantu oya pumbwa wo okukotokela ookalyamupombo mboka haya kala ye li mokati kawo uuna taya ka landa iinima yawo.

Iimaliwa onkene tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yaantu. Ngele ku yi na ku na shoka to vulu oku ilikolela. Aantu oyendji oya pumbwa okukala ya mona iiyemo yawo, opo ya lande shoka ya pumbwa nolukalwa ohalu landwa wo niimaliwa.

Ombanga ndjoka yoBank Widheok otayi kukilile aantu opo yakale yena otsewo yo yawape yakale yena unongo una omuntu alongitha ongodhi yimwe nenge shimwe shoka shilile opo yaye minima yawo yo mbanga yakale ya dhengela kombanga hoka opo yamone omakwathelo ngoka yapumbwa opo iiyemo yawo kayi yakwe ko.

Ouli wuna iiyemo itaayi gwanithwa nawa? Ngele owa hala okulanda ayihe mbyoka yokulongitha yopamalusheno ngaashi oongodhi, ookompiuta dhopeke ayihe mbyono nuumbako mboka wokomakutsi. Longitha owala ombaanga yoye yoNedBank yo tayi ku kwashilipaleke nenge yiku kwathele okufuta ashihe shoka wa pumbwa okufuta.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iinima ya yooloka otaya longitha nduno uunongo wawo, opo ya honge po iinima mbyoka hayi opaleke momagumbo e tayi ye yi landitha. Iinima mbino ohayi longithwa okutulwa iinima ya yooloka ngaashi uumeno, oowili noshowo shoka sha pumbwa okutulwa ko.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo. Kehe oshimaliwa oshi na ongushu ya yoolokathana koshikwawo. Iimaliwa oyindji oyi na ongushu yopombanda mpoka to adha iikwawo yi na ongushu yopevi.

Iimaliwa ohayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu. Aantu ohaya vulu nee owala oku ka shendja iimaliwa mbyoka yena yo ya pewe iimaliwa mbyoka ya hala. Uuna waya koshilongo shimwe oho vulu nee oku kwathelwa opo wu pewe iimaliwa yokoshilongo hoka waya.

Oshilongo noshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yandulukwapo shiikwatelela koshilongo shawo. Iimaliwa mbyono ohayi ndulukwa po momikalo dhayooloka ihayi kala woo yafaathana, oshoka ohayi kala yayooloka shiikwatelela pondando yawo.

Owuli gumwe gomwaamboka haya longitha ombaanga yoFNB, ngele owuna okakalata koye hoka koFNB oto vulu okuka longitha mwaashoka ashike wahala okulanda eto isindanene yimwe yomiisindomwa mbyoka tayi sindanwa koFNB.

Momahala ngoka goku ngeshefela omo mono hamu adhika kehe shoka sha pumbiwa kaantu. Opuna wo omahala ngoka aantu haya vulu oku pewa omakwatho ongaashi oku ninga oombaapila, okushanga shoka a pumbwa oku tuma ngaashi uumbaapila womatumwalaka nosho tuu.

Iimaliwa oya ndulukwa momikalo dhayooloka, ohayi kala nee nduno kwa shangwa nenge Kuna iinima mbyoka yayooloka mbyono tayi ulike nkene oshimaliwa sha pumbwa oku kala. Manga inaayi pitithwa mo aantu ohaya ulikilwa kutya oya hala oku ndulukapo oshimaliwa na otayi ka kala yili ngiini.

Ombaanga ndjoka yopashigwana otayi kunkilile aantu opo ya kale yatota po omukalo ngoka taya ka longitha iimaliwa yawo methimbo ndoka lyomanyanyu ongaashi pomafudho, aantu otaya kunkililwa ya kale yeetapo omikalo dhoka tadhi ya wapele opo yakale ya longitha iimaliwa yawo nawa.

Uuna to iyadha to yi koshilongo kaashi shi sheni owa pumbwa okukala wu na ontseyo kutya miilongo kehe aantu ohaya longitha iimaliwa ya yoolokathana. Ngele oto yi niimaliwa mbyono ho longitha koshilongo shoye oto vulu oku yi shendja mono to vulu okupewa iimaliwa yokoshilongo hoka, opo wu ka vule oku ka longa nuupu nenge wu lande iinima yoye nuupu.

Aantu mboka ye na uunongo mokunduluka po iinima ya yoolokathana onkene natango ya tsikila nokunduluka po iinima yawo shi ikwatelela kethimbo. Otaya nduluka po nduno iipundi niitaafula mbyoka hayi vulu okukuutumbwa kaanegumbo ayehe megumbo. Ohashi kala oshinene nawa, omolwaashoka aantu oyendji nenge ya hala oku ka landitha kwaa mboka ye yi pumbwa noonkondo.

Aantu oyendji ota yetapo oompito dhiilonga shi taa toto oongeshefa, moongeshefa muno ohamu tulwa aantu mboka yahala okukala taalongelemo shino hashi kwathele aantu yiimonene iiyemo yontumba yo yavule okwikwathela momagumbo ngawo.

Methimbo lyonale aantu okwa li haya longitha ekota lyOmulunga, ndoka hali longithwa oku nduluka po oshipundi shoka kwali hashi longithwa poshinyanga. Methimbo lyongashi ngeyi aantu oya konga po omikalo ndhoka haya longitha opo yalonge iipundi yawo, ngaashi mbyoka yomatyofa hayi kala iiwanawa niipu oku kaantumbiwa.

Owahala nduno oku isindanena oondola dhoye dha Namibia omayovi gatano inda nee nena positola yo popepi nangoye eto ilandele nokakalata koye ko Nedbank munl shampa walanda eto pewa iimaliwa, shino otashi kalako mu juuli sigo okotoomba omayovi gaali nomilongombali nantano. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Etungo lyaNEDBANK otali kapatapo ethimbo ehupi omolwa omagwedhelo nomaningululo ngoka gapumbiwa meni. Otali kapata molyomakaya yo27 September 2025, etali kapatuluka momandaha go29 September 2025.

Uuna wuna shoka wa pumbwa megumbo lyoye, inda owala pomahala ngoka goku ngeshefela oto adha po shoka wa pumbwa. Ngele owa pumbwa othewa, omagadhi, oka kunwa ka talala, ino longa nuudhigu inda owala pomahala ngono goma ngeshefelo e to ilandele po okanima koye oka wanawa.

Iimaliwa ohayi longithwa mokulandulapo omaudhigu ogendji, ongaashi uuna omuntu a pumbwa olukalwa oha vulu nee nduno oku ilandela olukalwa le. Ngele okwa hala okulanda iikulya, iizalomwa nayihe mbyoka a pumbwa. Ohayi vulu okufuta omikuli nokukwathela aantu opo ya lande ashihe shoka ya pumbwa.

Uuna wamona kutya omuntu ngu teku dhengele omukengelekedhi owapumbwa okutetako omakwatathano agehe naye eto kala iho kuthapo ongodhi ye oshoka yamwe yaambano ookalyamupombo owala ahala okuyaka ko iimaliwa yoye kombaanga , shino oweshi etelwa nee nduno koombaanga yoStandard Bank tayi ku kunkilile opo wu kale wa teta omakwatathano naantu mbaka

Oondando dhiimaliwa onkee dhili dha yoolokathana moshilongo noshilongo , oto vulu nee oku mona oondando dhono ngele owayi nee pomahala mpono hapu vulu oku taambakanithwa iimaliwa , oto vulu okuyi mona ngaashi opoombaanga, ongeshefa dhono dhoku taambakanithwa naapehe mpono tapu vulu oku longelwa iimaliwa.

Owuli wa loloka okulonda moohauto dhookalyamupombo? no ihokala wa manguluka uuna tolondo olefa ,londa ano ohauto ndjoka yolefa , ee tokwashilipalekwa kombaanga yoye ndjoka yoFnb emanguluko, negameno uuna toyi mohauto mono.

Aantu oya mona po omikalo ndhoka omipe dho otadhi opalele omagumbo mokunduluka po iinima mbyoka ya yoolokathana. Mboka ye na uunongo wokunduluka po iinima mbino ohaye ya e taya nduluka po uunima mbuka mbono hawu vulu okukala oompungulilo nenge wu lile po owala oku opaleka ehala.

Aantu mboka yena unongo yoku ndulukamo iinima ya yoloka thana ngashi uunima mbono wokopaleka momagumbo nenge haku tetekwa iinima mbyono hayi vulu oko paleka momagumbo , onkene yatsikila noku ndulukamo uunima uwanawa ngashi omahala goku tula iinima nenge uusikopa mbono wa ndulikililwa po oku opaleka pehala.

Methimbo lyo paife aantu mboka yena iiyemo ya gwana ohaya landa nduno omagumbo gawo ngoka gomakuma mono haya tula mo ooseti dhawo, omahala ngono goku kuutumba. Monale aantu okwali haya kala yena iinyanga, mongashingeyi aantu oyena ooseti moka haya vulu okugondja noku kala uuna kaye na shoka taya ningi.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya hungile owala piinyanga. Ohaya hungile nee nduno mooseti, dhoka dhi li momagumbo gopashinanena, mono hamu adhika omashofa noshowo iitaafula.

Miikunino ohamu kunwa iikwamboga mbyoka ya yooloka. Iikwamboga mbyoka ongaashi omatama, oonyanga, omafo ngoka ga yoolokathana uunawandesha nosho tuu.

Owuli wuna ontseyo nuunkulungu woku eta po iinima ya yoolokathana tolongitha omiti? Ngele owuna owuna ontseyo ndjino, omuntu oto vulu okundulukapo ashihe shono wa hala okundulukapo, shono tovulu okulanditha nenge wukalongithe megumbo lyoye.

Ombanga yoStandard bank otayi kwashili paleke aantu notayi kunkilile aantu opo ya kale yeli uupathi noya kale ya gamena iiyemo yawo mbyoka haya pungula kalyamupombo nokaya gandje uuyelele wawo mboka taya pulwa.

Uuna wahala okutotapo ongeshefa yoye yontumba oto vulu okukala wuna ehala lyokukundathana ashihe shoka wapumbwa mwakwatelwa aantu mboka tokutu mongeshefa yoye.

Owu li wa loloka okuthikama momukweyo mombaanga? Ombaanga ndjoka yaNedbank oya tota po uushina mbono omuntu to vulu okutula iimaliwa yoye kombaanga nuupu uuna wa yi pokashina. Aantu otaya kumagidhwa, opo kaaya kale haya thikama momikweyo omile mono taya hepeke omathimbo gawo, yo taya yi puushina mbuno, opo ya ka mbaange iimaliwa yawo.

Oya ndulukwa po ne nduno moombaapila. Oshimaliwa oshina oombinga dhili mbali hoka komeho kwathanekwa omuntu naashoka ashihe shatulwa ko, konima ohakula ne nduno kwandulukwa shimwe shi ili le, shi ili le kwaashono shili komeho.

Ngele oto longitha olefa, ombaanga ndjoka yopashigwana yatseyika nawa FNB, otayi kwashilipaleke kutya oto vulu okumona iiyendo iyali yoshali moomwedhi dhili mbali, uuna tolongitha olefa.

Uuna waya koshilongo shimwe owa pumbwa okukala watseya kutya oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, yo oha shi longitha iimaliwa yasho. Ngele wiyadha nee waya koshilongo shono kashishi oshilongo sheni, owapumbwa okuya pomahala mpoka hapu taamba kanithwa iimaliwa eto gandja iimaliwa yoshilongo sheni eto pewa iimaliwa yoshilongo shono wuli.

Omahala gokungeshefela oha ku adhika aantu ya yooloka ,oto adhako wo aantu mbono taya landa, oomboka taya landitha osho wo ookalyamupombo, aantu oya pumbwa okukala ya igamena kookalyamupombo uuna taya yi yaka lande iinima yawo.

Iimaliwa onkene yili ya simana. Aantu oya pumbwa oku kala hayi imonene oshiyemo shasha opo ya wape oku kala tayi ikwathele. Oya pumbwa nee nduno opo ya kale yena iimaliwa opo ya lande ashihe shoka ya pumbwa. Ohaya vulu oku landa omalukalwa gawo, taya landa wo iikutu oshowo iikulya, naashoka ya pumbwa.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi kwathele aantu mboka ya hala oku tota po

Omukulukadhi okwa kwata okatemba mositola moka a hala okulanda iilongithomwa ye yomegumbo ya kehesiku. Ote ende nduno a kwata okatemba ke, omanga ta kongo shoka a pumbwa okulanda.

Ombanga yaVenduka ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi ngosho neke aalongithi nkene yapumbwa oku longitha iiyemo yawo opo yeyi kwatele po. Omukalo nguka ohagu kwathelele aantu ya kwatele po iiyemo yawo.

Onkene omuntu ta kwathelwa okulanda iilandomwa ye yo megumbo kondando ndjoka yo pevi lela. Ngaashi okulingitha ombaanga yoye yotango ndjoka hayi ithwana ombaanga yotango. Ndjono hayi kwathle omuntu ngele tolanda nayo oshiima shoye noshilandithwami shoye pondando yo pevi lela .